Ingwe yakonile mu bisaala yalindilile she khulya, tsimoni tsyayo tsimbesemu.

Ba bandu basani abakwarire tsikofila balala mutwela wekhale khupikyi balala khabosha kyimilyango ni kamadinisa.

Bamasai bakali bakhaasi bakwarire bupangiri mumilo mwabwe ate nga khabakenda mumulimo bakhasi ne basani

Intsukhi yemikhile khusimuli si'wanga khebusilisa butsamu itse ikholemu bubukhi

Umusaani khapiringisa lukhotsiilya khundulo khwe Luguudo lubalaayi, lumiliyu lwe liloba, akari eh bisaala, tsindulo ni tsindulo.

Babandu bakaali bababonekhile nga basa bamasaayi nibo batweela, baliwo babasutile babaana khumikongo gyaawe nga beboyile bubuuma mumilo

Lilyaato liboofu libalaayi ilimali ilimalile khukhwama mumeetsi kamakali baliboyile khulibaale lisitowu liboofu.

Umukhasi uwityukhile bibindu, uwama khwama mwikunda, khabira khu bazungu babili, mutwela umusaani, ukundi umukhasi.

Butimba bukaali ubuwambanile nga nibwo butwela bwa blue bulala bwa bwo white bwesi barambisa khuwamba tsingeni

Inzekhele ikhe'tsowa indayi ilikho kamaru kamabalayi ka green ,ate inzekhele yino yafwanile nga isi lufu luwambile

Babandu bakali bali mukanisa bekhale khundebe tsiwaanga i'tsindi tsa green, mutwela khubasaani wakwalire shileka shemunwa ukundi khaloomba

Kumu chele kukuli mushirende ku kumalile khale khulaba, ni kamasaafu ke kumuchele Kali ka ka green ni bwa yellow yellow nga khe kukanibwa khukesebwa.

Tsintsofu tsirano itsili mumeetsi khetsinyaya namwe khetsirusakho bumali nga khudlo khwe kameetsi khulikho bifani.

Umuloosi ni babaana babili ba'ambile tsimbako khabaaka cabbage mwikuunda ate bapile lufuumbi.

Bakhaasi bataru khababira mu bunyaasi khu khayila khafwiti ,nga babili khu'bakhaasi bataru bakwalire tsi gomasi, ukundi siteteya sha blue

Tsinzu tsingali ni tsi'motokha nga abandu nabo balimo musirimba sikali elah ni kamasanyalasi kalimo ni'bisaala nga ni'chingingi natso

Ikorofa indeyi nabi asi wayo babaandu khabakendelawo baandi kheba subulilawo ate inyuma we'gorofa kameetsi kamakali kakalimo kamabale kamamali nako kalimo .

Babandu bali khaba'busilisa ibindu bikore nga mumulimo bufera ,yabamo kimipiira ate nga babibusilisa musifo sitwela mu'sikyafu

Intsofu ili mwiswa yakonile mu'bunyaasi nga khe'enzelesa shekhulya, bunyaasi buli bwa'green nga imbofu naabi

Umundu uwesikhasi uli khulugudo khakulisa byekhulya nga niye mandatsi alisimbi mi matookha iyimikhile khulugudo khuluwande lwe khu shell

Intsukhi yemile khushimuli shiwanga khe susuna butsamu itse ikholemo bubukhi ate intsukhi yino ili ni tsimoni tsimbofu.

Basaani babili bali khushisaawa bali ne kumupila kumuwanga, mubikele mwabwe khabenyaya khusisawa silayi sisilikho khundulo bisaala ne lugudo.

Babana besoleli bafiti babeyakhile lutumbi nga mutwela khunibo alimo ilyasa atee sibesingile ta.

Byekhulya bikali binulu mulimo kmatunda, tsinyanye, fakedo, kimikyungwa, tsinanasi, nga khebikulisiwa.

Kumusiinga kumubofu kwe tsinzukhi isi inzukhi ibusilamu bubuukhi, ukusungibwile khu sisaala, sisaala sye kamasaafu ka Green.

Umukhaana uwiboyile khakubo khe bunyaasi, asi we khubikele weboyile bipangiri nga khakhina wemikhile khu situuti.

Bisaala bikali bileeyi ni bibimbi bili khu Lukiingi luleeyi, Bisaala bino bili ni Kamasaafu ka Green ela asi a Bisaala Lukudo luliwo.

Babandu bakali nabi babali khumotokha , babandi bongelele tsimotokha nga mutwela wasutile ibendela .

Umusawu uwekhasi ukwarile ingubo iya'green wa'ambile khusitsuma, wasutile kamalesi khatsa khunjanjaba umulwale wakwarile sileka she'munua

Umundu ubonekhele umusani ali inyuma we’tsikhafu tsimbofu tsimbesemu tsindala tsilimo bumali ni buwanga mubweni tsili ni tsi’nzika tsindeyi ate tsimbofu .

Inguke imaali yasamile mukhanwa ate isaani inzala yakikhasile, yekhaale khu sisaala ye'ambile. Sisaala silikho kamasaafu kamakaali ka'green.

Basaani babili abali hasi e lukiingi musyibila mumeetsi, bali khulambuula basutile tsi bag, bakwarire ni malikopo.